Loori kpilibihi malibu duu m boŋɔ ka nachimba ayi ban zaya ka kuli bɛ suturi sabla puuni ka bolpu nima kuli nyɛ din nyɔ n yili yili zuɣusaa ka loori nima ŋɔ sheŋa kom nyɛla zaɣa dozim.

bihi n-nyɛ bɛ chana ka ʒiri baaji nima kawana n-nyɛ din zaya ka di kom nyɛ zaɣ' vakahali mɔri nyɛ din doya ka di koma nyɛ zaɣ' vokahali dari nyɛ din do baɣi dukpiŋ maŋa n-ti tabili mɔri n-ti tabili cheche ka di tili dukpini.

duu n bala ka tabiibu tabiibu maʒini nyɛ din pa teebuli zuɣu ka nuchɛ baŋ nyɛ din paya n ti tabili din yaari niraba Anfooni nim la gba pa teebuli ŋɔ zuɣu ni kunduli ka kundi nim ku nyɛ din shɛbi shɛbi kundi koba nim puuni ka duu maa ni kom ku nyɛ zaɣ piɛlli

Salo ban ka kalli n laɣim chisimam m pa palli sheba barila cheche nima ka sheba nyɛ ban cheni tiŋa ka gbibi lahabali tuuta nima paɣaba ni dabba ka sheba niŋ nangban pobrisi.

Nachim anahi n kku nyɛ ban gbibi pini kabi bɛni ka ɔ napɔn vohin na, kalɔɔri piɛli nyɛ din ʒaya ka niribi nyɛ ban be di lɔɣu puuni.

nachimbaayi n bɛni yino mɛlinida ka yino mɛ boori bɛni niŋ di kolibani ka be zaasa nyɛ ban bɛ goɣili din nyɛ zaɣ' piɛli ni yino niŋ gbani kom nyɛla zaɣ' piɛli ka yino mɛ nyɛ zaɣ ʒiɛ do maa ni koli nyɛla din piɛla

Daa puuni n bala ka paɣa nyɛ ŋun ʒi o daguli gbuni ka di nyɛla o koharila nyingokoriti ni bansi n ti tabili baaji nima ka o zaŋ nangbani pobirigu din nyɛ zaɣ sabinli la n pobi o noli ka ku zaŋ sari piɛlli zaŋ

goota n kuli nyɛ dini doya ka ko bɛɣ bɛ di puuni ka lobanim bɛ dini n dihi ŋarili ka bidɛbihi ni ni poɣim bihi bɛ dini ka nɛkura gba kuli ʒɛ nyɛŋa ha

Salo bin nyɛ gbanpiɛla n yirina alɛpilɛ puuni ka gbubi baaji nima ka lan zaŋ nangbanpɔbirisi zaŋ pɔbi ka yino gbubi baaji ka di kɔm nyɛ zaɣa dozim ka zaɣa ʒee bɛ di gbunni n ti tabili ka o bɛ jinjam din nyɛ zaɣa sabinli puuni.

Salo bin kalli yiɣisi niriba anii paɣaba ti tabili dobba n kuli n nyɛ bin laɣim be duuni ka kuɣu tam binbi zuɣu ka so zambaɣili ka zaŋ o nuu dihili ka do'so gba tiŋa ka gbaagi paɣa nua ka biɛla situri piɛla. puuni ka gbibi takawiya.

Niriba ban ka kalinli n kuli nyɛ ban laɣim ka bɛ kuli gbibila tuuta nima sheba gbibi amarika tuuta ka linjima ban be niɛn'sabila ni ŋɔ kuli nyɛ ban daari ka tahira salo ka kuli pilila zuɣu pindi sabla ni marafa nima.

Nachimbila n kuli nyɛ ŋun teegi ʒia tingbanni tingbani maa kom nyɛla zaɣa piɛlli ka adaka nima gba kuli piɛmpe n zaya nyɛ zaɣa piɛla ka nachimbila ŋɔ kuli nyɛla ŋun bahi lari ka o ningbin kom nyɛ zaɣa tankpaɣu.

Paɣa n nya ŋun laɣim salo dobba ni paɣaba n zali ka mori ka bi kuli zan n piɛnpɛ taba n laɣim mali duu ka di kuli zaya ka kuli du n gari salo ka tihi kuli nye din vari nye zaɣvaklaɣila ʒenʒe m baɣaba.

loorinima ayi n-nyɛ din niŋ gabo loori yiŋga kom nyɛla zaɣ' ʒee ka di taayanima nyɛ zaɣ' sabila ka loori yiŋga kom nyɛ zaɣ' piɛlli ka di gba taayanima nyɛ zaɣ' sabila ka salo n-kuli nyɛ ban chana shɛba barila cheche buɣum

Lahabaya Karachi nima n nyɛ bin kuli n laɣim n ʒia ka sheba kuli nyɛ bin gbibi ninyula Anfooni nima kuli ʒɛnʒɛya ka sheba gbibi lahabali maʒina nima ŋɔ n ʒɛnʒɛya ka duu maa luɣuli kam nyɛ bolipu nima din nyɛ anashaara dina la yili yiliya.

Paɣaba alaafee duu gbɛrili mbɔŋɔ ka anashaara kafuna la kuli yili zuɣusaa ka duu maa nɛ ka awuraba paɣaba la nyɛ bini ziya ka paɣa nyɛ ŋuni ziya ka zaŋ tani piɛlli n-zaŋ bɔbi o nyuɣaɣu ka pili zuɣu pilindi piɛlli ka jiransawlo nima la gba kuli nyɛ dini lo n lo yili ya.

Tankpaɣu toobu shee n boŋo ka loori din kom nyɛ zaɣ dozim ŋo koriti tankpaɣu ŋo mali niŋdi loori karili din yuli booni tipa la loɣani ka shɛli pun nyɛla tankpaɣu ni pali shɛli puuni ʒɛya ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ka di gbaya nyɛ zaɣ sabila

Salo n ku nyɛ bin laɣim chisimam ka kuli diri dari ka la ka wuɣi bi nuhi zuɣusaa ka shɛba gbubi tuuta nima shɛba mi gbubi la nuche bansi ka bi ku bɛ suhupiɛlli ŋɔ puuni.

Loba nima n ti tabili kobiɛɣu ni mori din nyɛ zaɣa vakahali n kuli nyɛ din do boɣali puuni ka nachimba ayi ni bidibila yini n nyɛ ban ʒɛya nachimba maa puuni yino yela goɣali din nyɛ zaɣa ʒee ka bidibila maagba ye goɣali zaɣa ʒee.

salo n ku nyɛ bin tam palli zuɣu shab biɛla loori puuni ka shab mii nyɛ bin bari moto nima ka bipuɣunbili so nyɛ ŋun yiɣisi zani moto lan so zuɣu ka zaŋ o nuu ŋɔ kaai vuli o nyingoli ka doo ŋɔ nyɛla ŋun yɛ sitirili liiga din nyɛ zaɣ piɛlli ka so jinjɛm sabinli

Ninkura ata n nyɛ ban kuriya, yinɔ nyɛla ŋun kooni saɣiri. ka niribi ayi nyɛ ban paɣiri mŋana daɣiri ka ŋun kooni saɣiri ŋɔ zaŋ bini zaŋ lɔ ɔ sheeni ka gaɣili din nyɛ zaɣi dozim la nyɛ din ʒɛn tabi di kpuni.

Bari n nyɛ ŋun do bindoo zuɣu ka zaŋ la nangban pobrigu zaŋ pobi situri piɛlli n nyɛ din pa o zuɣu ka awuraba nima ŋɔ kuli n ʒɛnʒɛya gili o ka kuli zaŋ nangban pobrisi ŋɔ zaŋ pobi.

Gbanpiɛli doo mini paɣa n ku nyɛ bin ʒiya ka paɣa ŋɔ nyɛ ŋun bɔri sabita mali n niŋdi tingbani puuni ka ku pirila nusuriti ka kuli biɛla goɣali din nyɛ zaɣ piɛlli puuni

Salo ban kalli yiɣisi niriba ayopoin paɣaba dabba n ti tabili bia n nyɛ bin kuli be sutura di kuli nyɛ mori mori nti tabili kobri kobri ka bɛ kuli zaŋ piɛri ŋɔ n wuɣi wuɣi bɛ yiya.